Nyaata jechuun uumamtoonni dachee kana irratti harka Waaqayyoon uumamanii jiran, lubbuudhaan addunyaa kana irra jiraachuu dhaaf kan nyaatanii ittiin beela bahuudhaan, lubbuu isaanii jiraachisuu dhaaf itti fayyadaman 'Nyaata' jedhama.

Uumamaa fi naannoo jechuun naannoo tokko keessatti harka waaqayyoodhaan waantota uumamanii naannoo sana keessatti argaman, naannoon sun uumamaa fi naannoo jedhama.

Giddu gala bashannanaa jechuun naannoo itti bashannanni ba'amu keessaa akka akka giddu galeessaa akka gaariitti filatamuudhaan kan itti bashannanuudhaaf namooti bakka sanatti argaman giddu gala bashannanaa jedhama.

Geejjibaa fi konkolaataawwan jechuun konkolaataan hawwaasa, namoota bakka tokko irraa gara bakka tokkootti imaluudhaan hawwaasa kan tajaajilu, hawwaasa kan deeggaru, hawwaasni bakka miilaan deemee gahuu hin dandeenye kan gahudha.

Manaa fi mana jireenyaa jechuun dhalli namaa mana wantoota garaa garaa irraa kanneen akka mukaa, kanneen akka sibiilaa fi kan kana fakkaatan irraa ijaarrachuudhaan kan keessa jiraatudha.

Hawaasaaf maatii jechuun hawaasaa naannoo tokko keessa jiraachuudhaan naannoo sana keessatti akka maatiitti wal kabajuudhaan wal jaalachuudhaan naannoo tokko keessa maatii jedhamanii warra jiraatan jechuudha.

Ogummaa fi aadaa jechuun ogummaan namni tokko uumamaan kan qabu yookaan erga dhalatee, addunyaa kanarratti erga dhalatee booda waan tokko irra deddeebi'uudhaan, shaakaluudhaan kan barudha. Akkasumas aadaa jechuun ibsituu waanta tokkooti.

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan yoo jennu, kitaabonni barruuwwan garaa garaa kan irratti barreeffaman, matseetiin guyyoota eebbaa fi kan kana fakkaataniif kan qophaa'an, gaazexaawwan immoo oduuwwan garaa garaa kan irraa dubbifaman jechuudha.

Meeshaalee manaa fi meeshaalee waajjiraalee jechuun mana keessatti wantoota garaagaraa ittiin hojjetachuudhaaf namni meeshaa iinni ittiin jiraatu meeshaa manaa yoo jedhamu, waajjira keessatti kan itti fayyadaman immoo meeshaa waajjiraa jedhama.

Ispoortii jechuun dhalli namaa qaama isaa jabeeffachuudhaaf sosochii qaamaa kan taasisuu fayyummaa isaa eeggachuudhaafi akkasumas bohaartii sammuusaatiif kan hojjatuu jechuudha.

Qonnaa jechuun qonnaan bultoonni lafa qonnaadhaf ni ta'a midhaan ni baasa jedhanii yaadan qonna irraa qotuudhan midhaan irraa facaasuudhaan galii kan irraa argataan qonna jedhamee kan beekkamudha. Innis qonnaan bultootaan kan qotamudha.

Asxaa jechuun mul'istuu biyya tokkoo kan taate, alaabaa sana keessaa immoo gidduu isaatti kan argamu, mallattoon gidduu alaabaatti argamu sun asxaa jedhamuun kan beekamudha.

Daldalaafi gabaa jechuun daldalli gabaa keessatti dhalli namaa walirraa bituudhaan, walitti gurguruudhaan kan walirraa bitee walitti gurgure sana bu'aa irraa argatuun jiruuf jireenya isaa gaggeeffachuudhaaf kan itti fayyadamudha.

Hojii jechuun dhalli namaa waantota garaa garaa irratti bobba'uudhaan hojii hojjetee jiruu fi jireenya isaa gaggeeffachuudhaaf hojjetu hojii jedhama.

Barumsa jechuun wanta hinbeekne tokko beekuudhaaf dhalli namaa kan barsiisaaf barataa gidduutti gaggeeffamu jechuudha. Dabalataanis barumsi gosa gara garaatu jira. Barumsa amantaa, barumsa dhalli namaa waan biyya lafaa ittiin jiruu isaa gaggeeffachuudhaaf baratuufi kan kana fakkaatuan barumsa jedhamu.

Hojii jechuun dhalli itti jiraachuudhaaf hojii hojjetu sana gosoota garaa garaa filachuudhaan maal hojjechuu akka qabu maal yoo hojjete maal irraa akka argatu filachuudhaan hojjetee jiruu fi jireenya guyyaa isaa gaggeeffachuudhaaf kan itti fayyadamu hojii jedhama.

Geejjibaafi konkolaataa jechuun dhalli namaa bakka tokkorraa ka'ee bakka tokko gahuudhaaf, faana miilaan deemee gahuun kan itti cimu qarshiisaa kanfaluudhaan konkolaataadhaan bakka sana yeroo muraasaan kan gahu konkolaataan kan inni ittiin gahu jechuudha.

Hawwaasaa fi maatii jechuun hawwaasni tokko naannoo jiraatu. Naannoo jiraatu sana keessatti immoo akka maatiitti wal kabajuudhaan, wal jaallachuudhaan, waliif abboomamuudhaan, waliif owwaachuudhaan kan jiraatu hawaasaaf maatii jedhama.

Giddu-gala bashannanaa jechuun bakkeewwan bashannanaa jiran keessaa akka giddu-galeessaatti, akka gaariitti filachuudhaan dhalli namaa bakka sanatti argamee bashannanaaf kan bobba'u jechuudha.

Dhugaatiiwwan jechuun dhalli namaa akka itti fayyadamuuf, akka dhuguuf gosti garaagaraa kan jiran gosoota dhugaatiiwwan garaagaraa kanas dhalli namaa kan dhugee itti fayyadamuu jechuudha.

Kuduraalee fi muduraaleen gosoota nyaataati. Gosooti nyaataa kun dhalli namaa fayidaa garaagaraatiif oola jedhee filachuudhaan kan nyaatu kanneen akka kaarotii, kanneen akka ruuzii fi kana fakkaatan jechuudha.

Siyaasa jechuun qaama biyya tokko bulchuu fi ummata biyya sana keessa jiruu fi qaama biyya sana bulchuu gidduutti kan taassifamudha.

Siyaasa jechuun qaama biyya tokko bulchuu fi ummata biyya sana jiraatu gidduutti kan geggeeffamu siyaasa jedhama. Kunis dhiibbaafis ta'uu danda'aa; wal jajjabeessuudhaafis ta'uu danda'a.

Uumamaaf naannoo jechuun wantootni harka waaqayyoodhaan uumamanii naannoo tokkotti argaman, naannoon suniifi bakka uumamni sun itti argamu uumamaaf naannoo jedhamuun kan beekamuu jechuudha.

Daldalaa fi gabaa jechuun daldalli, dhalli nama jiruu fi jireenya isa bu'aa daldala sanarra argatu geggeeffachuudhaf wantoota garaagaraa gabaatti dhi'eessudhan, walii walii isaatti gurguruudhan, walirra bituudhan daldala kana kan geggeessuudha.

Ogummaa fi aadaa jechuun dhalli namaa waan tokko hojjechuudhaaf waan tokko kalaquu kan inni danda'u kan inni qabu ogummaa yoo ta'u, aadaan immoo mul'istuu biyyi tokko, naannoon tokko yookaan godinni tokko ittiin beekamtu, ittiin mul'attu jechuu dha.

Kitaaba, matseetii fi gaazexaawwan jechuun, kitaaba jechuun kan barreeffama garagaraa ofirraa qabu, matseetii jechuun guyyoota eebbaa fi kan kana fakkaatan kan dhiyaatan akkasumas immoo gaazexaawwan jechuun wantoonnii garaagaraa, oduuwwan garaa garaa akkasumallee mullistuun garaa garaa kan irra jiranii jechuudha.

Amantaa jechuun dhalli namaa wanta tokko utuu hin argin akka waan argeetti waan dhaga'e sanatti na fayyisaa, naaf ta'aa, jireenya koo boriif hin ta'a jedhee kan itti amanu amantaa jedhama.

Beeksisa jechuun qaama tokko irraa, dhaabbata tokko irraa, bakka tokko irraa waantota garaa garaa, waanta jiran, waanta qaban beeksifachuudhaaf kan bakka tokkotti, iddoo tokkotti waraqaadhaanis ta'e kallattii garaa garaan kan beeksifamudha.

Muuziqaa jechuun dhala namattiif kan dhiyaatudha. Kan dhiyyesuu miiraa keessa isaa jiru hawwii keessa isaa jiru, kan dabarfatu. Kan dhageffatuu immoo sababoota gara garaa bu'a arti dhaaf akkasumaas barumsa irraa argachuudhaaf, akkasumaas waantoota gara garaaf kan dhageefatu jechuudha.

Miidiyaa hawaasaa jechuun hawaasni bakka garagaraa ta'uudhaan miidiyaa tokkorratti yaada isaa kan ibsatu, gaaffiisaa kan ibsatu, barumsa garagaraa kan waliif dabarsu miidiyaa hawaasaa jedhamuudhaan kan beekkamu jechuudha.

Kuduraalee fi muduraalee kan jedhamu kun kan faayidaa garaa garaa of keessaa qabu, dhalli namaa kan nyaachuudhaaf itti fayyadamu jechuudha. Kunis gosoota garaa garaa qaba.

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan jechuun kitaabonni barruuwwan garaagaraa kan irratti barraa'an yoo ta'u, matseetiin immoo guyyoota eebbaa fi kan kana fakkaatan kan qopheeffamu yoo ta'u, gaazexaawwan immoo oduuwwan garaagaraa kan irraa dubbifamanii dha.

Qonnaa jechuun qonnaan bultoonni lafa midhaan baasuudhaaf in ta'a jedhamee yaadamu qotuudhaan midhaan gosa garaa garaa irra facaasuun irraas nyaataa fi gurgurtaaf kan ta'u argachuu jechuudha.

Bu'uraalee misoomaa jechuun misooma tokko gaggeessuudhaaf bu'ura kan ta'an, kau'umsa kan ta'an, akka bu'uuraatti kan fayyadan jechuudha.

Beeksisa jechuun qaamni tokkoo waan isa bira jiru beeksifachuudhaaf gara qaama kan biraa tokkootti kan baasuu beeksisa jedhama. Kunis nama dhuunfaa irraas ta'ee dhaabbata garaa garaa irraa kan baafamuudha.

Amantaa jechuun dhalli namaa wanta hin argine tokko akka waanta argeetti na fayyisaa, naaf ta'aa, jireenya koo boriif kan ta'udha jedhee kan itti amanuu jechuudha. Dabalataanis amantaan dhuunfaadha.

Uumamaa fi naannoo jechuun wantoonni harka Waaqayyoon uumamanii naannoo tokkotti argaman wantoonni sunii fi naannoo isaan itti argaman uumamaa fi naannoo jedhamuun beekamu.

Kitaaba, matseetii fi gaazexaawwan yoo jennu, kitaabni ergaan garaa garaa kan irratti barraa'ee dubbisaaf ittiin darbu, matseetiin immoo guyyoota eebbaa fi kan kana fakkaatan kan qophaa'u, gaazexaawwan immoo oduun garaa garaa kan irraa dubbifamu jechuudha.

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan jechuun tokko tokkoon yoo ilaalle, kitaabni barataan irratti dubbisuudhaan irraa dubbisuudhaan kan itti fayyadamu; Matseetiin garaagaraa yeroo eebbaa fi kan kana fakkaatan kan hojjetamu; gaazexaawwan garaagaraa oduuwwan garaagaraa kan daba....

Bu'uuraalee misoomaa jechuun misooma sanaaf ka'umsa bu'uura kan ta'an jechuudha. Kunis iddoowwan hedduutti bakkoota garaa garaatti kan mullatudha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun dhala namaatiin kan hojjetaman wanta tokko miidhagsuudhaaf, bareechuudhaaf kan ooluu bakka gale sanatti miidhagsee, bareechee kan argamu meeshaalee miidhaginaa jedhamee kan beekamuudha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaa miidhaginaaf oolanidha. Meeshaan kunis bakka galanitti, kan miidhagsan yookiin kan bareechan meeshaalee miidhaginaa jedhamuun kan beekamanidha.

Hawwaasaa fi Maatii jechuun hawwaasni naannoo tokko jiraatu naannoo jiraatu sana keessatti akka maatiitti waliin kan jiraatu hawwaasaa fi maatii jedhamuudhaan kan beekamudha.

Kopheewwan jechuun mi'a dhalli namaa kaa'atu gogaa fi kan kana fakkaatan irraa kan hojjatamu dhalli namaa miilli isaa miidhama garaagaraatiin akka hin hubamneef kan kaawwatu kopheewwan jedhama.

Daladalaa fi gabaa jechuun dhalli namaa bakka inni itti waan tokko walitti gurguruu fi walirraa bituudhaan bu'aa bittaa fi gurgurtaa isaarraa argamuun jiruu fi jireenya mataasaa kan itti gaggeeffatu daldalli bakka gabaatti kan gaggeeffamu jechuudha

Rifeensa jechuun dhalli namaa kan qabuu fi uumamtoonni kan biraa gosoonni kan biraallee kan qaban jechuudha. Rifeensa jechuun kan dhala namaa kana yoo ilaalle waanta mataa dhala namaa dabbassaa jedhamuudhaan kan beekamu sana jechuudha.

Daldalaaf gabaa , daldalaaf gabaa jechuun walitti hidhatinsa guddaa kan qabudha jechuudha. Daldalli gabaatti kan dhala namaatiin dhalli namaa jiruuf jireenya isaa geggeeffachuudhaaf wantoota garaa garaa daldaluudhaan bu'aa daldala sanaan jiruuf jireenya isaa kan geggeeffatuudha.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jechuun manni dhugaatii bakka dhugaatiiwwan garaa garaa keessatti gurguraman dhalli namaa bakka sanatti argamuun kan dhugu. Mana nyaataa jechuun immoo bakka nyaatni gosti garaa garaa keessatti argamu hoteela dhalli namaa bakka sana deemee nyaata kan nyaatuudha.

Amanataa jechuun dhali nama waanta hin arginee tokko akka waan argatti, waanta baratee irra, waanta dhagaa'e irra na faayada, na faayisaa, jireenya koo boriif in ta'a jechuudhan kan itti amannu amantaa jedhama.

Kopheewwan jechuun dhalli namaa akka kaawwatee itti fayyadamuf wantoota gara garaa irraa hojjetamuudhaan, dhalli namaa miilla isaatti ka'achuudhaan miilla isaa miidhaa isa irra ga'uu danda'u kan ittiin irraa eeggatudha.

Ispoortii jechuun dhalli namaa fayyummaa qaama isaa eeggachuudhaaf, jabina qaama isaa eeggachuutiif akkasuma illee bohaartii sammuusaatiif sosochii qaamaa taasisuudhaan kan dalaguu jechuudha.

Geejjiba turizimii fi Immigireeshinii jechuun geejjibni dhalli namaa bakka tokkorraa bakka tokko gahuudhaan konkolaataadhaan kan imalu yoo ta'u, turizimiin immoo daawwii jechuudha.

Elektroniksii jechuun bakka meeshaaleen garaagaraa itti sirreeffaman dhalli namaa bakka sanatti kan sirreessu bakka meeshaaleen caccaban itti suphaman jechuudha

Geejjiba turizimii fi immiigireeshinii jechuun geejjiba jechuun dhalli namaa konkolaataadhaan bakka tokkoo gara bakka tokkootti kan ittiin socho'u yoo ta'u, turizimii jechuun immoo daawwii jechuudha.

Ispoortii jechuun dhalli namaa sosochii qaamaa taasisuudhaan , fayyaa qaama isaa eeggachuudhaaf , bohaartii sammuu isaatiif, jabina qaama isaatiif kan gaggeessu, sosochii qaamaa kan taasisu ispoortii kan jedhamudha.

Hawaasaa fi maatii jechuun uummatni bakka tokko jiraatu wal kabajuu dhaan, wal jaallachuu dhaan, waliif birmachuu dhaan, waliif oo'uu dhaan hawaasummaa isaa waliif kabajee akka maatiitti kan jiraatu 'Hawaasaa fi Maatii' jedhama.

Amantaa jechuun dhalli namaa wanta hin argine tokko akka wanta argeetti na fayyadaa, naaf ta'aa, na fayyisaa jechuun wanta baratee irraa hubachuun kan itti fayyadamu 'Amantaa' jedhama.

Barumsa jechuun dhalli namaa wanta hin beekne tokko Isa beekurraa baruudhaaf bifa baruu fi barsiisuun bifa gorsuu fi gorfamuutiin dhala namaa fi dhala namaa gidduutti kan gaggeeffamu jechuudha.

Dhugaatiiwwan jechuun kanneen dhalli namaas ta'e, uumamni kan biraan dhuguuf itti fayyadamu jechuu dha. Kunis gosoota garaagaraa kan qabuu dhaa jechuu dha.

Faayya jechuun miidhagina waan tokkoo jechuu dha. Kana jechuun wanti tokko kan ittiin miidhagee argamu, namni tokko kan ittiin miidhagee argamu, hawwaasni tokko kan ittiin miidhagee argamuu fi naannoon tokko kan ittiin miidhagee argamu faayya jedhama.

Hooggantoota beekamoo jechuun, namoota hojii garaagaraa irratti dhaabbata garaagaraa irratti hooggantoota ta'anii, hooggantummaa isaaniin immoo uummata biratti beekamtii qaban hooggantoota beekamoo jedhamu.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosoota nyaataati. Gosoota nyaataa kunis dhalli namaa yeroo baayyee kan itti gammadu, kan filatuu fi kan jaallatu, kan nyaatuu jechuudha.

Geejibaafi Konkolaataawwan jechuun dhalli namaa bakka tokkorraa ka'ee bakka tokko deemuudhaaf, miilla isaadhaan deemee gahuun kan itti ulfaatu, konkolaataadhaan kanfaltii ofii isaatii kaffaluudhaan bakka tokkorraa ka'uudhaan bakka tokko yeroo salphaa yeroo gabaabaa gidduutti gahuu kan danda'udha jechuudha.

Geejjiba, Turiizimii fi Immigireeshinii jechuun dhalli namaa bakka tokko irraa ka'ee bakka tokkotti imaluudhaaf konkolaataadhaan deemuun isaa 'Geejjiba' yoo jedhamu; Turiizimii jechuun immoo daawwii, wanta daawwatamu tokko jechuu dha.

Alaabaa fi aasxaa jechuun alaabaan ibsituu biyyi tokko itttiin beekamtu jechuudha. Aasxaa jechuun gidduu alaabaatti argamee kan mullatu aasxaa jedhama.

Manaafi mana jireenyaa jechuun dhalli namaa keessa jiraachuudhaaf kan mana wantoota garagaraa irraa wanneen akka dhagaa, wanneen akka mukkeen garagaraa irraa ijaarrachuudhan keessa jiraachuuf itti fayyadamu jechuudha.

Uumamaa fi naannoo jechuun wantoonni harka Waaqayyoodhaan uumaman, naannoo isaan itti argaman sun uumamaa fi naannoo jedhamuudhaan kan beekamu jechuudha.

Ogummaa fi aadaa jechuun, ogummaan waanta tokko shaakaluudhaan akkasuma illee kennaa uumamaa tahee namni tokko Kan qabuu fi aadaan immoo aadaa naannoon tokko yookaan biyyi tokko ittiin beekamtudha.

Rifeensa jechuun dhala namaa fi bineensota irratti kan mul'atudha. Kunis yeroo baay'ee gurraacha ta'ee kan argamudha.

Manaa fi mana jireenyaa jechuun dhali nama bakka keessaa jiraatu, bakka itti boqottu, bakka itti maatii isa wajjiin keessa jiraatu adda bafachuudhan kan qopheeffatee, kan ijaarate keessa jiraatudha.